Nasaalpeɛlɛ la are are kyɛka ba mine meŋ zeŋ zeŋ. Ba da sue bonsɔgelɔ ane kpare nuwogiri. kyɛ ka kaŋa da dɔɔ teŋɛ a puore pɔge kaŋa kyɛ ka a kũũ daga da gaŋ ba nimitɔɔre.

Kue la ka baiŋa zie zaa kpɛlɛŋ. Ka vũũntindigiri mie meŋ be a eŋɛŋ kyɛ ka dɔɔnaŋ dɔɔ a vɔgele kpogili bompelaa a eŋ niminyaanaa ky1 de bone a eŋ o kɔkɔre eŋɛ a su kpre nuwogiri ka o dɔɔ kɔge a kuree ba naŋ le miri o a eŋɛ.

Bibiiri la da zeŋ daare zuŋ, kyɛ ka boɔre biŋ ba mimisɔgɔ. Ba mine da sue bonsɔglɔ, kyɛ ka ba poŋ ba zuree, kyɛ ayi da zeŋ ba yoŋ kyɛ kaa kaŋa da zeŋ gyerɛ a ayi banaŋ.

Lɔɔre ane moto kãã eŋemo zie la ka Pɔgeba bayi a deɛ Bibiiri bata da are, kyɛ ka kaare vaare kaŋa da waana. Kaa pɔgɔ kaŋa da taa baage ane pɔlante, kyɛ ka kaŋa meŋ taa baage ane baage zeo kaŋa.